Zal'ee asay ba de'uwaa laammanawunne ba diido layttan ufayttidi daanawu keetaakka keexxidi machchiyookka ekkidi naatakka yelidi biraa demmidi saro duussaa daanawu maaddiya ooso qommo.

Hagee masooppiyan shiiqqi uttida daro qummaa qommota. Qummaykka unccaa, daabuwaa, injjeraa, abbkkaadduwa hegaanne hegaa malatiyageeta. Ha asay ubbata shiishidi miikko ba boollaa gimbbanawu maaddees. Asay saro de'anawu garssan seelettikka keehippe giiggidi daana mala maaddees.

Hagee wolayttan de'iya bayra wolaytta sooddo unbbershshiya giddon de'iya tamaareti bantta timirttiya wurssidi wurssettaan anjjettiyo galla gelidi anjjettiyo sohuwan. Ha sohuwankka qoodaan cora naati anjjettidi de'oosona.

Ha beetiyaagee pappayiya yaagiyo doozaappe ayfida puutiyaappe kiyida ayfiya. Ha ayfeekka shiiqqidaagee giya efi bayzzikko miishshawu laammin qummaa kessanawu woykko miishshaa demmidi qummaa shammanawu maaddees.

Hagee tukke keettaanne katta keettaa; asay shemppuwassi yiidi uttiyo sohuwa geetettees.

beetiyaageekka geela'o na'ee huuphiya. huuphphe keehippe sarotettanikka oottikko geeshshi wottikko keehippe asaa puulayiyaaba.

Odibessan woykko odisissan oottiyaa asati issi bitaniyappe oduwa siyiidi doosona. Ha odoykka biittan hanida oorataba galla galla siyidi deritassi aattanawu maadiyaa oge.

Wolaytta wogaa qonccisiyaa kettaa qommuwaappe issuwaa. Ha keettay awaa wodekka ubba asay wooppu giidi irxxasaan uttidi shempiyoonne de'iyoo soho. Ha keettaykka asay daanawu keehppe injjetiyaa soho.

hini heeran cuppu giidi uttida darkko kattaa qommota hegeetikka badalaa milatiyaageta uuttaa milatiyaageeta. haggeti ubbatikka asaa na'ay namisaa kallana mala maadiyaa qumaa qommo.

Hagee zannaqa soho woykko asay ba huuphiya ufayssanawu yiidi shemppiyo soho ha sohoykka keehippe puulatti uttidanne giigida soho. Ha sohuwan asayi uttidi tukkiya uyiiddikka woykko bana lo"idabaa maadettiiddi issoyi issuwara sigettanawu woykko deriyassi lo"obaa giigissanawu maaddiya soho.

Ha beettiyagee nu biittiyo Toophphiyo qonccissiya banddiraa. He banddirawukka bana dabddayida go'ay de'ees. Toophpheessi bana danddayida asaa qooday diyogaa, asaykka sarotettan de'na mala xaaxi waaxidi naagida banddiraa geetettees.

shuchchappe meretida wuygge milaatiya shaaho beettees. ha wuygge milaatiyaa shaahoykka keehippe sarotettay woykko geshshatettay naagetidaagetekka asay ba geshshatetta naaganw maaddees.

issi wodalla mishiriyaa timaatimiyaa giyoo puutiyaappe sintta bagaara eqqada dawusu ha mishiriyaakka daro cawattada oottada he oottidoogaappe ayfiyaa oyqqa uttadada uffayttiyaa asa malatawusu aybissi giyaaba gidikko oosoy daro ufayissiyaaba.

Haggee kaatta woykko qumma. Ha kaattay woykko qummay asay miidi ba wolqqa oraxxiddi harggiyappe attidi ba asatetta naagidi de'anna mala maades. Kaatta miikko asay hemettanawu maades. de'annawu maades. shemppanawu maades. darobattusi maades.

Kaamiya miishshatu giddoppe saykiliitiya giyo guutta miishshay beettes. Hageekka issi asay ba heeraappe hara heeraa baana mala ba wolqqaa go'ettidi laaggana mala maaddiya miishsha.

beettiyagee ooratta xaafettida oydantta kifiliya amaaratuwa maxaafaa. Ha maxaafaakka naati xana"idi eraa aasana mala maaddees.

Ha beettiyaageeti orthodookise giyoo ammanuwaa kaalliyaa asata milatoosona. ha asatika yuushuwan shiiqidi uttidosona. eta giddonkka katta milatiyaabay de'eesi. ha eti shiishshido kattaykka asaa metootidaagaa maadanaassa milatees.

Ha beettiyaageeti so miishsha qommotuppe issuwaa. hgeetikka asay woxxiyaa woykko usttiyooba duuqidi maadanaw go''iyaa birata keriyaa.

Daro talbbaa puuteti mokkidaageeti de'oososna. Hageettiika maaddiyoogee issi uray cogaaraa harggiyan oyqqettikko A uyyidi paxanawu maaddiya baahilaawe xalliya qommo.

Goshshaaba tamaridda asata milatoosona, hegetikka daro qumma qommota bantta matan wottidi pappayanne phuupguliyanne heganne hega milatiyaabata shiishshidi asaa tamarsside diyaaba malatoosona. Ha eti tamarissiyogeekka banttawu erido era, asay goshshaaba aybaa eride maanawu maaddees.

Ha Beettiyaageetikka heezzu luxanchchata. l Luxidi daro eraa demmidaageeta malaatoosona. Etikka maccageeta. Eikka macca asaw luxetta aybba koshshiyaakko aybba maddiyaakko odanaw uttidaaba malatoosona. Ha asatikka daro geela''onne maccassa timirtte maaddiyooga tamarissanaw shiiqidaageeta malatoosona

Beettiyaage keehippe puulatti uttida heeran keehippe puulattidabati de'iyoosa. Ha puulattidasaykka daro bullachchaawayinne bullachchaawati yiidi pootuwa dendiyoosaanne upayittiyoosaanne zannaxiyoosaa geetettes.

Qoodan oyddaa gidiya zammaana mattaa oykkiyo miishshati de'oosona. Hegeetikka mattati yiidi gelidi eessaa essanawu keehippe injjetiyanne keehippe giigida sohoy de'iyo koottaa woykko mattaa oykkiyo miishshaa geetettes.

Hage baahilawe xaliyaa. ha baahilawe xalekka asay daro miishsha kessenan woykko aakime soo biidi dokittoriyan aakametenan baahilawe xaliyaa qommuwa uyyidi soon paxana mala maaddiyaa xaliya qommuwaa.

Issi aayyiya ba guutta na'iyo oykka uttaasu. guutta na'iyakka Wolaytta woga qonccissiya maayuwaa maaya uttaasu. ha na"iyakka qassi oorattaba gaada qanttan gurddiyaa muttanttadan gixxa uttaasu.

Hagee anaaxee woykko hiilanchchay xawulla qanxiddi misimariyan shociddi giigisido so miishsha qommo a maadoyikka asay bawu diyabba shiishidi qottidi naagana mala maadees.

Ha beettiyageetikka issi ammano keettaani shiiqidi yelaga naati yexxiyogan xoossaa goynniiddi de"iyaba malatoosona. Hageetikka goynniyogee asayi ba de"ido layttan xoossaa erana mala maaddes.

Issi keettaa giddon wuyggiya giyo shaahoy beettees. Ha wuygiyankka sooppay de'ees,. He wuyggekka keehippe geeyyi uttida wuygge malaatees. Ha geshshatettay asay ba diyo keettan saroynne harggiyaappe gaxxi kiyyidi daana mala maaddees.